Pressure dey every where, especially when pipu get expectation from you whether na family o whether na school or work or even your own self. To cope up with all dis pressure e dey important make person first no sey pressure no be bad thing by himself sef, na how u go handle am e go determine whether e go build you or break you. Me I dey try balance things I small small first, I dey always remind myself sey I no be machine, I be human being wey fit tire, wey fit make mistake, and wey fit still fit learn so anytime dey pressure wan come chook me I go just pause and tell myself sey guy chillex one step at a time I dey try arrange my time wella sometimes de pressure dey o e dey come because I carry everything put for head at once I dey think of am deep deep deep deep pipu wey dey expect result things wey I never even start but once I break everything down into -small part e go dey easy, for example for example if I get one big project and everybody dey wait to see miracle I go first plan small, den work small, den review wetin I don do before I continue, dat way de person no, dat one no go chook me na small win dey give person confidence o to move front another thing wey dey help me na to talk to person sometimes I go just carry my mata go close friend or mentor wey understand I go yan every as e dey do me for mind, even if dem no fit solve de problem de fact sey I even share am with dem go calm my mind down. Dem fit even give me idea wey I never reason before I dey believe sey no be every pressure person suppose face alone, I dey always dey make sure sey I dey take care of my body and mind if I no sleep well or I dey stress too much without break everything go begin scatter so I dey try sleep wella, chop correct food and even if e possible I go take small waka dey lis ten to music so dat my head go reset because if your body dey weak even small wahala fit turn mountain for your eye o expectation dey every where but wetin I dey learn be sey, make you set your own goals if you dey live your own life just to please others you go always dey under pressure but if your goal clear and you get your own dream and you dey follow am even when pressure come you go get motivation to push am through. I dey always tell myself sey no let anybody rush you, do your best and your best go speak for you last last I dey pray o sometimes when pressure too much na only God fit give person peace of mind so I go just kneel down tell baba God sey, abeg strengthen me make I no fall hand o, de small prayer dey give me calmness and ginger to face anything so I no dey I dey cope o naso I dey cope I no be superman but small small I dey face pressure, I dey learn, I dey grow, one step at a time I no dey give up naso life be my pipu.